Salin boɣali ni n boŋo salin gbiribi nyɛla bin ʒɛ nimaani shab ʒɛla kunkun zuɣu ka yɛ neen piɛla o pirila namda sabinli pilastik chɛya nim gba nyɛla din ʒɛ nimaani tihi nyɛla din ʒɛ boɣali maa yaɣali pilastik chɛya nim maa nyɛla zaɣ giriin shab bɛ boɣali maa ni bi yɛla neen buluu taha nyɛla din bɛ dinni pingaasi nim gba biɛni soobuya nim gba biɛni bi konɛtila paapu nim guli nimaa ni

Vuhibu shee m bɔŋɔ salo nyɛla ban be nimaani bɛ zaa yɛla liiga yaaye ka pili zupil yaayezupilti maa nyɛla zaɣ piɛla ka booi zaɣ sabila so be tooni ka gbubi takayuya so be tooni ka gbubi luŋa bɛ zaa zaŋla kikahi kpa bɛ noya bɛ pirila namda piɛla

duu m-bɔŋɔ duu maa puuni kuɣisi ni teebuya nyɛla din ʒiya ka zamaatu be din ni Amerika tuuta nyɛla din yeli din ni do' so mini paɣ' so nyɛla ŋun ʒi zuɣusaa doo maa zaŋla o nuhi n-ga taba n-ʒi paɣa maa nyaaga teebuli maa zuɣu bukunima nyɛla din paya baaji ʒee gba nyɛla din pa teebuli maa zuɣu.

sarati n niŋ ŋɔ so nyɛla ŋun kpi ka bi zaŋ tani pobo n gbubo chɛna bi shab sula nusuriti zaɣ ʒiɛhi polinsi nim loori nyɛla din bɛ di puuni loori piɛla ni loori sabila so gba zaa ʒi loori maa ni ka yɛ liiga buluu ka yɛ liiga ʒiɛ pa dizuɣu

polo n doya ŋɔ polo maa ni bɛ zaŋla tante n niŋ duu zali ka lo mihi ka pa nema di zuɣu gaɣa nyɛla din za ni maa ni gaɣ' vakahili mini gaɣ' buluu

Palɔni n bɔŋɔ. lɔɔrinim nyala din ʒaya lɔɔri sabila. salɔ nyala ban be dini. America zuɣulana gba nyala ŋun be dini. sikiritinim nyala ba ʒa ɔ tooni ka che o gbeɣu. lɔɔrinim maa zuɣu amereca tuutanim nyala din tamtam di zuɣu. shabi gba ʒa lɔɔrinim maa nyaaŋa bɛ pelaa fɔɔlii n ʒaya ka ye neen' sabila.

Palli zuɣu m boŋɔ loori nyɛla din niŋ sarati loori piɛlli n nyɛli palli maa yaɣali kpukpal'tia nyɛla din za nimaani salo nyɛla bin kuli za loori maa yaɣa ayi maa zaa so za tooni ka teegi o nua ka niŋdi koll.

Salo n laɣim ŋɔ salo maa gbibila gomnanti so Anfooni nima so nyɛla ŋun wuɣi o nua zuɣusaa ka gbini fooni bɛ zaa nyɛla bin wuɣi bɛ boɣari zuɣusaa sheba gbibila fooni nima bɛ kuli niŋla suhupiɛlli sheba lami n yaagi bɛ noya sheba yɛla piɛla ka sheba kpa ninkpariti.

Zamaatu n laɣim ŋɔ polinsi nyɛla bin bɛ din ni bi pili la helimɛnti nima so gbubi la kɛmara zuɣusaa n ŋmari niriba so zaŋ la o nuwa n tabi helimɛnti tooni so ni wuɣi la o nuu zuɣusaa so ʒɛla bi tooni ka yɛ liiga buluu ka zaŋ ninkpara niŋ li.

duu m-bɔŋɔ duu maa puuni yiiyiiniba nyɛla ban be di puuni so yela liiga piɛlli ka ye kootu pa ka zaŋ maayiki kpa o noli paɣa nyɛla ŋun ʒi tiŋa ka ye liiga sabinlli o kpala tikpar' piɛlla ka gba gbibi maayiki doo gba nyɛla ŋun zaya ka ye liiga piɛlli ka ye kootu pa di zuɣu ka di niŋ zaɣ' ʒee mini zaɣ' sabinlli

yili n-zaya ŋɔ yili maa peenti la yili dozim duu nyɛla din ʒeya ka bɛ pili mɔpila cheche nyɛla din tili ka bia ʒe di gbuni dari nyɛla din doya ka bɛ lɔ mɔɣu tili bɛ nyɛla ban biri kawana ni maa ni bihi nyɛla bɛ chana bi' so ʒiri la alabusaa zaɣ' titali ka so mi ʒiri lɔba zaɣ' sabinli ka ye liiga piɛlli bia maa sɔla mukuru ka di niŋ zaɣ' kpula kpula bih' ayi gba nyɛla bɛ zaya pahi bɛ zuɣu.

duu n bɔŋɔ duu maa puuni peentila zaɣ sabinli ka kuɣu ʒɛ dinni ka teebuya gba ʒɛya teebuli maa zuɣu gbambili sabinli nyɛla din bɛ dinni tia bɛ di puuni ka baskɛt gba nyɛla din ʒɛya ka gbanpiɛla ayi bɛ di puuni teebuli din bala maa gba zuɣu boɣati sabinli gba nyɛla din ʒɛya ka tia bɛ di puuni jiŋlaa nyɛla din tam dizuɣu tahabili gba nyɛla din tamya ka kɔpu bɛ di puuni